Mu kifaananyi kino ndabamu ennyumba enkadde era nga yo amazima ddala eri mu mbeera si ya kwegombesa oluggi ekyalina enzigi za mbaawo n'amadirisa gonna ga mbaawo ne langi gye baasiigako yavaavaako dda asigaddeko akalangi aka ak'erangi enjeru.

Wano mu kifaananyi ndabamu ekizimbe ekiwanvu ekya kalina era nga ne sayidi n'oludda olulala waliyo ekizimbe ekirala era nga wansi waabyo waliwo emmotoka eziyimiridde nga nnyingi kirabika wano emmotoka we zaali ziyimirira okufuna abantu be zitwala.

Wano ndaba omusajja ali ku mazzi nga ali mu kuggyamu amagi, kirabika yali ku gano amazzi ageefumba gokka ag'oku ttaka agaba gookya mwe yali afumbidde amagi ge.

Bwe ntunula wano mu kifaananyi ndabamu omukazi atambula ng'ayina ebintu by'akutte mu ngalo era ng'alabika ali mu kutambulira mu katale ng'ayina by'ava okugula oba ng'akyanoonya ebirala eby'okugula ng'atambula adda eri abantu abalala gye batudde gye bali.

Wano mu kifaananyi ndamu abantu bangi era nga ndabako abamu nga baweese abaana abalala nga bayina tebayina kye baweese era nga bonna ennyambala n'endabika bonna baali nga abaali mu byobuwangwa n'ennono era nga bano onsanga batu bamu era ng'obuwangwa bwabwe bwe butyo bwe bubalagira okwambala.

Wano mu kifaananyi ndabamu abakazi basatu naye nga omu ayambadde empale nga beetisse enku ekiraga nti bano abantu baali bava kusennya nku nga bali mu kuzitwala ewaabwe bazikozese.